Asati ha baggara uttidayssi beettees.qassi gede baggarakka eqqi dize ha be7ishe dizayssi beettees. Gede baggara qassi dumma dumma woddazi woykko haathezi shaarettidinne issi keetha bolla keyidi keetheza qasse kundisizayssikka beettishe de7ees.

Issi Gita besay beetishe de'es ha besazika dhokayne zika gididi dizaysa gidishin kareta biitayka ha bagara de'es asati gede bagara shiiqidi ay oothiza ginka eretena agikoka issipeteta besishe de'etes.

gede baggan issi dembazan asati uttidi be bolla kuwa immiza miishaza tolidi oykqidi deettes ha bagganka qasse nam7u asati iza hai oyqqidi tolidi gede izetaka be ishe deezayssi beettees ha kuwa ashshizayssazikka hara wodekka awakka irakka ashshizayssakko

issi adde dizayssazi dunguzamaza maydi ha eqqidi be ishi deees izaappeka gede guye baggara daro asati gede eqqidi be izayssanne izata huphezikka bo7attidaytikka dunguza maydaytikka issife eqqidayssa bessishi deees hasatappe guye baggaraka daro mithati dizayssi beettees

issi kontaleza komodi kathay edeyzayssa bessishe dees ha kontaleza giddon daro kathati issi bolla qasheti yodeyn gede bagga dumma dumma tamare naytinne hara asati iza achchen eqqidayssi beetees ba kathaza achchenka qasse oyddu yarkaneti issi bolla dizayssi beettishe dees

issi aahu denbay beettishe dees ha dembaza gidden daro asa ginbey izate asi aqiza bessay beettishe dees hasata qorqorozikka ubbay bollara zoora kametidayssa gidishin he qorqoroza giddon dumma dumma maatatinne mithati cilil7idi beettizayssa bessees

Daro asati issife shiiqidi eqqidi issoy issora miicettishenne haasayishe deizayssi qonca gididi beettees haasata giddoppe darotikka dunguza mayozamaydi hi issi addezikka qasse xambaroza oykkidi gede be ishe deees hano baggarakka issi addezi dunguza qofe wothidayssi qonca gididibeettees

issi addezi be kushe dhoqu histi ooththidi gede nayta be7ishe dees ha naytikka ubba issi boota shiiqidi uttidayssi beettishin iziti issifetethanne shiiqotetha bessishin ha baggera qasse issi inde uttidarakka keehi kusheze bolla garamettada uttada booththafa laka maydayssi beetties

daro asati issi bessan shiiqi uttidi gede be ishe deettes haasata giddon qasse issi kaame deizayssi qoncekko izi tikka ubbay aazas keedayssa gidikkokka be issifetethanne be si qodethaza bessana gidi asay issi bollakkoidi deizayssi bettishe deees

Usuppu asati issife gididi uttidi ha be ishe deettes hawusupu asatappe issi addezi be kushsheza idimini dees sekayti qasse be qoodhezan ubbaykka dunguza malxo geetettizayssaza qoodhezan yeggidi deettes izeta sinthezan qasse muuze geetettizayssazinne mango geetettizaysse woykko apilezi xalapheza bolla deees.

Daro asati woykko nayti hiisipi shikidi eqqidayssa bessishe dees ha naytikka woykko asati be qodhdhezan baaje geetettizayssas aaththidi izeta sinthen qasse edzdzo xalaphezzi dees he xalapheza bollaka dumma dumma wara qatatikka laaleti deezayssi betees.

Heedzu asati issippe gididi uttidi ha de'ishe de'eteesi. Ha heedzu asati oonantte gizayssa gidikko kawo oosanchatakko izeta giddon issineya maccakko. He maccaykka kushen bi'ereza oykkada ubbaykka ba sinththen waraqata oykkidayssi beetesi.

Daro kawo oosanchchathi issippe gididi uththidi haa be7ishe de7eeththees; ha kawo oosanchchatha gidonkka issinni issinnithi moobaleza ooqqidi iza giddonkka qassi issinnethi be7aythe bolla uththidi haasayishe de7eeththees; maccathikka gede baggaara beeththishin izeta sinthankka qassi bonchethide xarapheezathi uththidi de7ees.

Coora assati issipetethani utidi ha beyishe dossonako ha corra assata giddoni gede sinithara maccati bettosona he maccatappe issiniya kushezani satte athadusi sate athidari achanika issi adezi qobe wothidesi

Asati issippe ha dembazan ha yishe deettes. Hasata giddoppe issinozi be kushe dhuqo histidi de7es. Issinozi qasse ayfeza bolla manaxirezakka wooththin duge baggata lanqen de izaddezikka qasse huphe zabo7akko izeta guye baggan qasse gede dumma dumma zumatinne mithati beettizayssi qoncekko

Daro asati issippetethazan shiiqidi issi bessan uttidayssa bessees haasata gis sinthenka xarapheza deshin xarapheza bolla qasse dumma dumma buttuleti deettes waraqatatikka deezayssi qoncekko izeta giddon qasse issi itopheya kawozikka uttidayssibeettes.

Oyddu addeti issipe uttiri ha be7ishe dizayssi qonccekko. Ha oyddu adetappe heedzdzati issi mala qoofe woththida. issinoozi dunguza qoofe woththides. Ubbaytikka ha heedzdzati woykko issinozi gita dunguzaza maythekati qasse qoodhezan xarara dunguzaza yeggidi uttida.

Issi adde dizayssazi izaska baqanaza bolla woykko ayfeza bolla daro ichcikeykka dolishe deees haaddezikka duunada doyidi be achchezakka bessishe gedeayshe gede beyidi dees iza achchenka qasse asazi beetto nagikokka kushe beettiza asi dees addezi qasse waraqataza be xarpheza bolla woththidi isketozakka gede beyees.

gaammo bayrati woykko cima asati nuna iginthizayti nu oyettiza wode isso issora zoridi nuna sigisizayti issife eqqidi deettes ha asatikka keehi lo7izayssanne beedun guza may7o za maydi xalallishin keehi ufaysizayssaza malidi ne hara baggarakka qase xambaroza oykkidi ha beishe deettes

daro kawo oosancha gidayti woykko xeellishin keehi lo7iza asati be issifetethazanne siiqotetha woykko be doseteththaza bessiza notan ubbaykka issi bolla shiiqi utti dii izata sinthanka qasse dumma dumma xaraphes uttin he xarapheta bolla dumma dumma waraqatatinne pampati ciishshati beettishe deezayssi beettees

Daro asati issife shiqidi uttidayssa bessi she deees haasatikka hupheza bolla qoofe woththidayti gidishin gede baggarakka qasse be xanbazaza oykkinnekka dunguzaza mayda asati deettes gido attin ha sinthera uttidayta sinthen dumma dumma katha ayfeti goykko mithapfe beettiza kathati leemisos abkadoti muuzeti hara haaratikka issife dizayssi beettees.

Daro asati issippe uttidi uttidayssa bessishe dees hasatikka qasse ubbay be kushetan ekkidi maxaafa nababishe dees macatikka addetikka gidin iissipe uttidi ubbaykka be maxaafaza nababishenne bekkewoza wuthidayssa bessishe dizayssi qonce gididi beettees.

issi adde dizayssazi ha beyidi haasayishe de'es haa addezi kushen qasse mayke geetettiza miishasa oykkides ha maykesan qasse izi haasayiza wode daro asatikka siyana malanne kehi aadhidizi haasa hahoso bana mala ooththes addezaska huphezikka buwati ekkizaysako

Hezdzdu macatai be woganne be seera besishshe detes izetikka he issi maala mayidi kehi upayetishshenne micishshe kushshezan kalonne maata oykidi gupishshenne yexishshe dizayssa qonce gidid bettes

Daro gamo asa geetetetizayti issippe de'izayssi beetishe de'es ha gamo asatika dunguzaza mayidi kushezan maataza oyqidi de'etes izetikka maataza oykiza gaasozi aaze asati issoy issuwara oyetiza wode iza sigisana giidi maataza oyqi de'etes.

Issi machchay uttadda dawus ha machchaykka kushshezan yabana gettetizayssaza tuke ayfeza izan pentisadda qasse nuni uyana malla ha sinezan nussi qollashshe dawus ha tuke ayfey qasekka tuke ayfe gettetidi massetidi cadettidi pentiddaysazakko

Issi wora medoosazi beettishe dees ha wora medoosazi medoosatappe ubbappe wolqadenne gita gididayssakko iza sunthazikka gaammo geetetti xeesettes izi izan ichido bessazikka kehe dhumidayssanne cudhuma maliza biisha giddon karetha giddon izi ichid deezayssi beettes

Issi cilil'o bessay beettishe dees ha cilil'o bessaza giddon beettizay dumma dumma gashe keeththati asati izan deizayssi he keeththazikka cuu ishe dees he keeththazikka maata keeththa geetettes gido attin giddorakka haaththe gogishu deiza bessaykka beettishe deees ha bessayka hi ufashizayssanne malalisiza bessako.

maca nayti be wogazanne be saydaza bisidi mayoza booththa qamisa geetettizayssaza maydi eqqidi deettes ha maca nayta bolla qasse tophiya bayndela malizayssazikka he qamisaza bolla dizayssi qoncekko izetikka pude mithaza bolla may7oza kaqqidi bettishe deeta

Nam'u asati uttidi de'etees ha nam'u asattappe issiniya macca woykko nayo gidishin issiniya qasse indoko he indessika qasse huphezi pulumidayssa woykko Indiya cimmidayssa bessishe dees nam'atikka be sinththezan kubbayazara woththidi uttidayssa bessees.

Issi addezi keehi lo'iza bessazan woykko biippe getetiza pirasheza bolla uuttidii gedde byishe de'es ha addezikka itophphiya aysiza aaho addezakko iza sunththazikkodokiteri xeqelay ministeri Abiy Ahimmede geetetii xeyssetes

nam7u addeti isipe kawo oosancha gididayti gididaytibetishe deettes ha nam7u nayta addeta achchen qasse dumma dumma zo7o miishati deishin izetappe qasse issi addezi maykezaara be kusheza pude bolla malatidi haasayish deees

Issi macca dizaara miiccashe be huphezakka gullantada uttada be kushshezan mobayle oykkada iza be'ashe de'awus. Gede baggan qasse dumma dumma mobayleta misiley de'ishin izetappe issi mobayle gizaarokka asa kushez oykkidi ha bessishe de'es.

Daro kawo oshan oosanchati issi bolla shiiqidi be sinthan waraqata woththizayti sinthe baggara bettettes gido attin guye baggara deizayti ubbayka mac'atinne attumati issife eqqidi ha beishe issife deettes izata bolla kafude daro xuufekka xaabettidayssi bettishe de'es.

gede baggara edzdzo maliza miishaya cililora deshin lanqera qasse iziska booththa miishati deettes ha baggara qasse watisappe giza xuufezikka xaafetidi dees hessa guussayka gaggetetha woykko sarotetha bessishezi de'ezayssa qoncisees

odddumiye gidida katetha miishay beettishe dees ha katetha miishaza bolla qasse tiktokke geetettizayssaza asati iza bolla uttidinne pe ishenne bena mecasishenne bena kaasishe pe iza tiktokke geetetti erettiza miishaza malatay beettishe deees

daro kawo oosanchati issippe gididi issi bessen uttidi deezayssi beettees ha kawo oosanchata seithe sinthezan qasse xaraphezay dees ha xarapheza bollaka booththa waraqatati uttizayssi beettishe dees ha kawo oosanchata daruti macataykka biophpheza gullan tiligeykko goozettidi deejayssa bessishi deees

Mobaayle maliza miishazi ha baggara woykko mobayle misileza issi addezi kushezan oykkides gede baggan qasse dumma dumma birataza giddon qasse aazay dizay katha qomote woykko kathappe nuni mithappe demmiza mitha ayfeti kathati issi bolla shiqidi deezayssa bessife deees.

Issi dembay betes ha dembaza gidon duma duma shuchati woyko ac'c'eti de'izaysi qonc'eko ha ac'etappe gede bagan qase koronte pole eqidaysi kundidaysi betes koronte pole kundidaysazappe gede bagan qase duma duma mithati dizaysi qonc'eko.

Issi wolqama vimbeti ha bagara issi bolla de'etes ha gimbetika nus duma duma ampole woylo koronte imana madizaytako gede bagan dembazan qase cililoaatatika duma duma asataska asata keethayka asatika ossippe de'izaysi beetishe de'es.

koronti shuwozi oyqetidi dizayssa bessishu dees ha koronti shuwozikka issoy gita issoy gashshe giidi daro biratati issi bolla eqqidayssi bettees ha biratati oyqetidishin izeta bolla qasse shubozikka bollara qasheti dizayssi ka hipe bettishu deees.

asati issipe shiqidi uttidi ha be'ishe dizayssa bessishe dees ha asata giddon issi sinetikka booththa qofe woththidayssa bessees sekaytikka qasse astanagajetta woykko gaththizayta gididi hessa gisho issi mala mayo mayidayssa bessees

issi wolqama cililo worati beettishin ha waraza giddora qasse ampoole exanas maaddiza woykko koronte po7anasonos maaddiza pooleti nam7as nam7as ekkidi be bollara qasse shubozakka gede qashe sidhi deizayssi beettishe deees

Nam'u xufera xafetida mishay betishe des ha nam'u xufezika karethanne zo'o gididaysakko hesika zemen banke getetidi oydu mey de'iza besaza gidon xafetidi de'izaysi qonc'e gididi betishe de'es.

issi cuya maliza besayi pudde cuyishene bothara keyishe dessi dessi gede baggani demibazan botha betti utin oyidetika qassi xariphezi utidayisi qonicceko eti utida besika kehi demibane cili'li ekiza matadani betes

issi aaya dizaara uttada gede xaafasho deawus ra7aayeyssikka ayfeza bolla inatxiri wothadus izikka qoodhen baazo liyayssaza woykko binapetha bessiza ninshaza qoolin aatxalus izikka mayda shuzabezikka masare ekkizassa gidishin xarapheza bolla dumma dumma waraqata wothada uttadarizage asho de7awus

Issi aaya dizaara uttada ha beyashe de7awus aayeykka gulantada kushesan qasse walaqata oykkada izi sinthan qasse nashnal aydey woykko deretetha oonatetha bessizayssazawa be sinthan misila wuthada izi lanqarakka qasse payda misgeba gizayssazikka xaafettidi beettizayssi qonceko.

Macatinne addeti issife gidi dizayssi bettisho dees ha macata giddoppe iiissi macaya tukkezakka uysho deeshin gere baggara qasse issi addezi xarpheza bollakka tukkeza woththi dibe gena woykko buro uyana gishekka woththidayssi qoncekko

Issi booththa may7o mayda addezi ha maykezara hasayishenne ha be'isho deees izappe qasse gede guye baggara daro xuufeti booththa miishaza bolla xaafetti deizayssikka dees ha booththara xaafettida xuufezikkaaaze gize gizayssa gidikko dumma dumma izi haasayiza miishazakka bollara yugutisho deees.

daro asati issife shiiqidi ekkidi dizayssa bessife dees haasata giddon qasse issi macaye xalara beettawus ha macayakka qasse kume may7o booththaza woykko bey addezara issi malamaza maydi issi lankenizeti ekkida hano baggan qas anjetika ida wanca giti dizayssara oykki dikka asati betetes

Tamare nayti issi denbazan uttidi gede be ishe deettes haytikka ubbay issi bolla shiiqidi gede esgishenne sekilaha beettiza misileza woykko telefishineza bolla deiza miishaza be ishe deettes izita sinthenka issi kopphiya bayndedazi kaqetidiza issi qoncekko

daro asati issi denbaza biittazan kezidi addetinne macati gididi issife oykketifenne hamettihe deezayssa bessies gidi izata sinthan qasse aazi besseze gizayssa gidikko tama woykko dumma dumma tama metoti medhetiza wode nuni izara dhayssana maaddiza mikiya ta bissishe dees.

daro asati issife shiiqidi eqqidayssa bessishshe dee'es ha daro asatikka kawo oosanchati gidin dumma dumma poolisetikka issi bolla deettes aasi oththizo gizayssa gidikko shuboza ha baggara issi addezi xaaxidi iza qasse goochchidi ha izo be'ishin ubbaykka gede iza bee'es

asati issife shiiqidi eqqidayssa bessishe dees ha asatikka qasse azas shiiqi eqqido gizayssa gidikko issi bessan tamay eexxiza wodenne tama metoy medhexiza wode iza qassezetti dhayssana maaddiza miishataka shiishshidi eqqidi iza achchen de7ettes

asati issippe shiiqidi be muussa woga bessishe deettes nu derey gaammo heeran daro wogati deettes ha wogatappe muussa wogazi issino geetetti eretetes ubbaykka wolla bonchettishenne siiqetishe gididi mishe deesayssa bessees

Maccati issi bolla keiddi ba woggazanne be seeraza bessishe dettes azan bessiizo giizayssa giidiko daanthe woykko guuppo wooganne yeththa woogga maayo woogganne issippe giddidi izzeti maayo issi malla maayidi duungguza mayo woykko qaamissa mayyoza mayyidi eqqidayssi qoncce giddidi bettes.

Daro kawo oosanchchati issippe gididi ha beettishe deettes. Ha kawo oosanchchata giddon xilahune geetettida addezikka eqqiday izikka dugeha killile asata ayssiza addezakko. Ubbaykka issippe shiiqi eqqidayssi qoncceko.

Daro gimbeti issi bola dizaysi betes ha gimbeta bola qase karetara xafetiza xufezika betes hesika aze gizaysa gidiko dhena ministere tophiya gidi yotishe de'es ha gimbeta lanqenka mitati eqidaysi qonc'e gididi betes.

daro asati issi bessazan shiiqi eqqidayssa bessishe dees haasatappe ha baggara qase ha qanxera gita gidida woykko indo maliza qansetiza indo malidadezikka kuma mayoza maydi geze izeta be ishe dees izetappe gede baggara qase asa misileykka bollas misileti dirizayssi qoncikko

kawo oosanchati issippe ubba ikka eqqidi ha beyishe deettes hasata giddon ta beishin darotikka hupheza bo7ati bizayssi beetes izata giddon deiza macatikka issineti qasse boophezakka goozetida deyshin ha baggara qasse gede uttidi asati izata tamashe deezayssi beetees

Asati issi bolla shiiqqidi eqqidi issoy issuwara hassayishenne zooretishe de'izayssa beses ha asata giddon issi addezi be kushsheza iidimidii de'es issoy dizayssi huphphezikka bo'attidayssakko guye bagga qasekka qanththa gidida addezikka waraqataza oyqqidayssi beettes

issi wolqama ginbey beettishe deees ha ginbezikka dumma dumma wulatabe bolla deezayssi deshin pudey bolla baggara ginbezikka muumidi beettees gasse baggara doya gidishin he giddozanka qasse asatikka gede gelishenne keishe dizayssi beettees

issi ginbe wolqama gimnbe gede baggara dees ha baggaraka qasse buro eqqishinne ginbezi buro doomettana gidi oothsettishi dizayssa bessees iza bollakaedi issi nayakka he ginbeza ooththettizayssa beyashe iza giddon eqqidayssi beettishi dees

daro kawo oosancha gidetti eretidayti issi p uttidi ha be ishe deeettees ha kawo oosanchatappeka nam7ati be kusheza idimmidi si7i gidi esgishe deezayssi qoncekko izeta giddon aadhdhidi aadhdhidikka macati deezayssi beete ettees

issi beyanassinne lo7anasma lo7iza bessati woykko denbati deettes ha baggara qasse shuchchara oosettida dumma dumma bessati deyshin giddodan maatatikka cilili beettettes pude baggan qasse walqama pooqe woykko ginbezikka dizayssi qoncekko

Asati yissife uttidi ha beishe hoykko ha xeelihi dezayssa bissees sinsen uttidas addezi hizara nunni mobaale charjana maaddiza miisheza qoodhezan yeggidi dees gede baggan qasse zarapheza bolla dumma dumma muuzeta poqoykka uttidayssa bissife deees

Mac'atinne adeti gididi issipe de'zaysa besishe de'es. Ha mac'ati tophiya zerethanne chayna zeretha gididi issippe deletes. Issi adezi utidi ba kusheza chayna maliza indeys ba kusheza besidi hasayishe de'es.

Issi akime dizaysi issi biradhdhera mobile duge naqishe dee's,habagara qase harganchazi i algaza bolla ichidi dhiskidaysa woys ichidi didaysi , izw somo'sora boththa mishshi goozi woththin harganchazika ichidi bates

Issi soo giddo miishshati betishe de'etes ha so gido mishati qase hosputaale gidon betetes duma duma oydeti harganchati izabolla madiza kushe mechetiza diza bombati issi bolla dizay betetes

Bootha mayda asati oykko izettikka akime oykko geetetti etettizaytakko hasatikka be qodhezanne be kushezan dumma dumma waraqata maleza miisheza oykkidi izetappe gede guye baggarakka dumma dumma mithati deizayssi bettike dees

Issi bessan daro assati shshiqqidi eqidayssa besiidi de'ees ha assatta giddon issi macca dizara eqadus macayaka kareththa mayadus adezara izirakka nam'ati oykettishshe de'etees iyettappe geede guye baggara nam'u qorqoro keeththay betiishshe dees hara miiththatika giididi bettizaysi qoncekko

heedzdzu asati ha simmidi be ishe deettes ha heedzdzu asatappe issi neya maca gidish nam7ati qase addetakko haaddetikka issife giddon zo7o miisha maxaafa malizayssaza oykkidi giddon deiza dezikka be ayfeza bolla manaxiro woththidi keehi miicishe deees

Asati isippe shiikidi eqqidayssa bessees ha asatappe issi macaya be hupheza karethara goozettada mobayleza beyashe woykko naa qashe de'awus issi adde dizayssezi qasse keehi bo'a geetettidi macayakka be nayo xalapheza bolla ichissada iza be ada miicashe de'awus.

heedzdzo asati issipe uttidayssa bessishe dees ha heedzdzo asatappe hano baggara deeza nam7ati qasse be nayta kiyozan idimmidi deettes nam7ati adde gidishin qasse ha baggara deeza issine aka indokko izeti idimmida nayti adde woykko maca gidin eretibenna

kawo oosanchati ha baggara issife gididi uttidayssi beettishi dees ha oydda uttida ha baggara deizayta giddon issineya macakko oyddatikka karetha oyde bolla uttidishin ubbayssaka qoodhezan dinguzay beettes

issi so woykkoyssi gibbe giddon gelanas maaddiza gelosonne kesaso bessishe dees ha gelo sonne kesashoy asati saketidi akamettana maaddiza bessa balcha hospitale erashan eredi kiroos gizayssa bessishe dees

issi macadizaara utta daha beyashi dawus ha macasakka aazi ooththa duugizayssa gidikko dumma dumma dhale qommota bayza shi dawus ha dhaleykka guutha gashshe nayti izappe demmana dandayiza dhale qommozakko booththata xaafetidikka bollara bessishe deees

daro asati issi fesh fikidi xarapheza bolla muussa woganne katha bessishi dees ha muussa wogaykka uuketha muussa geetettes ha baggarakka dumma dumma ushshati xarapheza bolla utti dishin gede bagga qase asati he uukethaza kusheray oykkish dizayssi beettes

Daro akimeti eqqidi issi addeza akamana giidi be ishe deettes. izas itay qoppiza wode ayfezan woykko duunozan metoy deezayssa malees. he hargancha aawoza akimeti issifi shi qidi ha be ishe de7ettes.

Nam'u asati beettishe deettes ha nam'u asata giddoppe issiniya hargancha gidishin issineya qasse akime geetettawus he akimeya harganchay dhaleza immin haarganchaykka qasse ekkidi izo gede be ishe dizayssi qonce gididi beettees.

Issi aadde dizayssazi dhaliza bayzishe dees he addezikka akimezakko ha asati qasse ha baggara gidi bizayti biidi iza shemmananne oychana biidi ubbaykka dhaleza iza bede bishi dees haaddeza dhalezikka asi saketishinne hargetisho pathana maaddizayssakko.

Daro kawo oosancha gididayti issipe uttidi ha beyishe de7ettes ha kawo oosanchatikka aadhdhidi aadhdhidi xarapheza bolla woykko ydeza bolla uttidayssa besseetes izatikka izetappe issinetikka xaafishin sekaytikka be kush udummidi mela uttidayssa bessees.

Issi wolqqama sohoyi beteesi. He wolqqama sohoyi woykko gimbbeza garssan issi addey uttidayssa de7eesi. Ha gimbbezakka gede izi geliza sohozi wulazi doyakko. Ha baggara qasse asati dembbazan hamettishene issoy issuwara gididi eqqidayssi beteesi.

Darro soo gido mishati issipe dizayissa beshe desi daroti duma duma saneti hara mishatika soo gido mayo micetidayit hara karitonera micetidayiti issi bolla oyidetika gidini dizayisa besishe desi.

Coora asati issi bolla shiqidi eta gidope kusheza idimidayisnee kushe sateza karetha athidayisi ha bagan qasi issi adezi bekusheza idimidayisnee biradhera malatishe gede izetaka be'ashe de'es

Daro asathi gede gimbbeza bolla kiyi eqqizi issippe de7izayssa bessishe de7ees; ha izethappe ha baggaara qassi be7aanaassinne tseellanaassi lo7iza cilil7i ekkiza miththathinne maathathi lo7izayssi beeththeeththees; gede baggan qassi keehi aaho zumathinne worathi issippe de7eeththees.

Hedzdzu uukeththay issi xaraphpheza bolla uuttidaysi beettes de'es ha hedzdzu uukeththazakka maana gidii uubba asatikka iza bolla kushe yedishe de'ettes asatikka be wooggn e be seera ooththishe dizayssi qonccekko izetappe ha baggara qope woykko addussa qooppee woththida indiyakka be kushe izarkka gedde pidi histada ooththashe de'awus

Nam''u malizza ginbetti issippe oyiketti dishshe dizayissa besees.haa ginbetti gede bagara kareththara ginbettid haa bagara qasee hee kareththayikka bawasse .bitazanni qase dumma dumma melizza matattikka de'izayiss qocce gididi betees.

Issi gede baggara nam'u mala poqe kethati detesi ha poqeza bolla duma duma assati betishe dizayisi qonicceko he baggara darro mattati melishe desiko

dumma dumma kaththata nuni bukkidi woykko kathata maxidi izan aaththiza gede baggara deiza gita kooththa geetettizayssas beettees ha baggara qasse dumma dumma mithata bolla keeshe geetettizayti woysheppe dadettiza miishatikka soxetidi deezayssi beettees

issi wolqaama katamay bettees. Ha katama lanqeera qasse oge gede dalgay bidees. Ha dalga ogeza achche dumma dumma tamaare keethinne hara miishshatikka maatati cililidi dizayss iza achchen dees. Ogezan qasse asatikka hamettishe dizayssi keehippe beettishe des.

Wolqama ginbey beettishe dees. Ha ginbezikka aazi bessishe.dize gizayssa gidikko dumma dumma bessata asati izan biidinne hara miishata biratatanne hara miishata shammana maaddizayssakko. Hessika tigisti minafaqawey wonde mirdi gidi iza bolla xaafettidi ginbeza bolla beetees.

Cora asathi issi mala dunguzaza mayidi issi ogezan keyidi ha be7ishe deeeththes; izetha giddon qasse issi addezi dunguza qoofe woththidayssikka beeththes; bolla baggara qasse bedebub thophphiya kililawi be wolaytha zon giza xuufezikka boddithi katamakko giza banderazarakka bolla kaqethidayssi beththishe de7ees.

daro kawo oosanchati isipe shiqidi uttidayssa bessishe dees ha kawo oosanchati macatinne addeti gididi guba7ey goykko shiiqotetha getette zayssaza bessidi ha isgishe dees izata giddon tophiya kawo door taqala minister aabiya himedeykka uttidayssa bessees

daro asati gathxera hahife de7eettes hasatikka kawo oosanchatakko izetikka issi mala daro zimay dishin ista giddon qasse issin deqqidara bootha maadus bolla baggarakka dumma dumma tubbutikka duge yizayssi beettishe de7ees

Nuus koronte immana dandayiza miishazi dees he koronte immana dandayiza miishazi qasse shubora izi qasheti dikko he shubozi qasse issi bessafe hara bessayfana mala mitha nune iza bolla woykko poole geetetti zaysseza issi shinko he mithaza bolla kedi shuboza addezikka qachishe deishin gede baggan kara asati gede goochishe dewettes.

Asaso gede baggara buro keexxettishenne ginbettishe deezayssi bessees duge baggara qasse qorqororakka iza bolla lashshettida ykko kishettidayssi beettishin issi ade dizayssi qasse he denbazan eqqidi daro gita maatata giddon izi dizayssi bettishe deees.

Asati issippe uttidi ha be ishe de'ettes ha nam'o asata giddoppe nam'ati dunguza mayda izeta giddoppe qase issinozi bi ireza oykkidi be ki'ozan woththidiwaraqataza bolla xaafiishe deees gede baggarakka deezayti ha beishin ha issinozi qase huphezanka qas manatxere getettizayssaza woththides.

issi so pooqey woykko ginbeya woosettida sohoy beettishe dees asozaska qasse nam7u ulay beettees ha wulazikka qasse gordettidi deezayssi qonchekko wulazaska medhozi zo7ozati ettidayssakko iza bolla qasse dumma dummu asata misileykka pude bollaza kaqettidi deees

Daro asati issi ginbettida bessezan shiiqi eqqidi ha beisho de'ettes hasatikka ubbaykka attuma gididi izeta giddun issi macaykka bayndasa bessishe dees pude izeta bollada qasse tapella woykko geloso geetettizayssazikka tamare debubtoppha kililawe gidayssika xuufata xaafettidayssi beettees.

Daro kawo osanchati gididayti issipe uttidi de'etes ha kawo osanchatibpolise geteti xeysetetes. Ubbayka waraqata oykidi be sinthazan xarapheza wothidaysi betes.he xarapheza lanqeraka mobayiletika iza bolla dizzysi qonc'ekko

Asati ubbay shiiqi uttidi dizayssa bessees. Ha asatappe guye baggarakka maccati de7ishin sinthe baggara uttidaytikka addetakko. He addetappe issi addezi qasse ayfe tukkeza be kushen oyqqidikka iza izi uysho de7izayssi qonce gididi beettees.

Daro kawo oosanchati issipe gididi anjettikka yizayssa bessishe deees ha kawo oosanchati addetikka gidin macatikka gidin issipe issipetethaza ha bessishe deettes ubbaykka issi mala maza maydi tiraza lanqala izataska booththa beettishe deees.

issi karethara eqqida miishey beettishe dees ha karethara eqqida miishezi qasse iza bolla suussa mala woykko dafo malan qashettida lanqeda nam7ati beettees ha nam7atikka aygussa gizayssa gidikko asa naa maatay issi ginako giidi yootishe de'ees

issi xuufey xaafettidayssi bettishe dees ha xuufezappe bolla baggara qasse nam7u banderatikka uttidayssi beettees xuufezi ay gize gizayssa gidikko gammo zoone qucca worada pirda keeththa gidi garsera qasse gaammo zoone qucce worada pirde betti gizi amarexorakka xaafettidayssi beettes

Issi kaame dizaara ha giddon woykko golqama ogezan ha yashe de7awus he kaamezappe lanqera qasse nam7utoy deizayssa motore geetettizarokka nam7u asati laaggish deettes he kaameyppe gede baggada coro asati ogezan eqqidi haa yashe deizayssi bettees.

Issi anjettida ddezi karetha may'oza kume za may'di ha eqqidi beishe dees izikka kushezan qasse biireza oykkidi iza guyerakka iza bolla uttiza oydezikka bettishe dees haaddeza may'oza bollaka zo'o miishaykka deizayssi qoncekko

issi birata dizayssi eqqidi shubora qashetidayssi eqqidi dees abiratayka aazi yootizey woykko aaza gaana koydey gizayssa gidikko asa nayta maataynne asa nayta deeththay issi mala gidana bessees giidi issi mala beshege deees

Daro asati be heeraza loythishenne ishalisishe de'etes ha asatika qase ne heerazappe anqashati pitidi geshidi qase pude kaameza bolla kesishe de'izays qonce gididi beetishe dees. Ha anqashati qaseka duma duma payatetha me to ehonta mala izetika koyrotidi oothishe dizaysi qonceko.

Gitta kamezi woyi woliqqama dozorezi bitta kashishe deyesi kachishene kalishe diza bitaza gede baggara qassi harra soo caniddi efidayisi qonicesi

daro asati issi bessazan shiiqi eqqidi issi malamayo may7i dizayssa bessishe dees haasatikka aazi ooththishe deizo gizayssa gidikko issi heeran deiza anqashata pittishenne pexazara gede hara bessan efdib bollafe meto ehonna mala lo7athishe deheettes

Heedzdzu asati keedi be heeraza pittishenne ishalisishe de7ettes ha be heeraza izeti izara pittanas maaddiza miishazi peyxa geetetti xeesettes izeti ha anqashshata peyxezara pittidi qasse gaarezan aaththidi gede efishe dizayssi qoncekko

daro asati issi denbazan issi woykko asfalta geetettiza oge shuchchappe ginbettiza bessezan hamettishe deettes hasatikka anqashata caani efidi be bollappe danu meto yoonappe sinsetidi benana gish deezayssa bessees

Heedzdzu kame masatizayti issife woykko birata malizayti issi bolla shagetidi dizayssa bessishe dees ha heedzdzatikka aho denbazan deshin izatappe ha baggara qasse dilku mitxayka beettizayssi qonce gididi taasai lees.

issi wolqama kaamezi beettishe dees ha wolqama kameza giddon asati dumma dumma qanqashata shiishshi ekkedi gussidayssaza anqashata caananas shinne pude denthanas dees ha kamezi qasse guye pure dendidikko he qanqashata biittazappebe giddon ha aaththizay

Daro kameti woykko oydda gididayti issi oyddusoo geshsha gittidayssazan hayiishe deettes haoyddu kameta giddon qasse dumma dumma asattikka eqqidayssi bettishi dees gede baggarakka qasse issi poolizi woykko koronte eexxana maaddizapoole mitha malizayssazikka gidide gis.

Daro asati be heeraza giddon keydi heeraza peexaza ekkidi shiishshishinne pittishe deezayssi beettishe dees ha asatikka be heeraza giddon deiza anqashata pitti shiishshidii issi bolla xoogana ooththetei asati hanqashata xoogana gizayssa gidikko izeta bolla daro mexoyana dandayees.

Issi xufeyi xafrtidaysi betishe deesi bola bagaraka xaafetida gashe xufezi xafetidayisi ayi gize gikko nashinal ayide birawi matawuqa deretethani bana besizayisa gesi gariserakka gita xufera xaafetizayisa besesishe desi

Mobale maliza missilezi godon eqqides izza gidon addezikka faydaza maliza mishshata gidon uttidi ha bagarakka qasse dumma dumma xuppethikka faydda nashinal aydde gizaykka xappetidi issi addezikka oydeza bolla uttidikka be'ishe dizzayssakka qonce gididi dees

issi aaya dizaara kushezan waraqataza oykkada oykko payda getettiza miishaza masgabettashe iza kushezan oykkada gullantada ha be ashe deas garse baggarakka faydan be ingilizey nagiza xuufezikka xaafettidi izi bolla beettishe deees

Pude baggara buuththara xaafettida xuufezi dees he xuufizikka qasse ay gize gidayssa gidikko ye fayda liyu qutire gees hessa guusseka deretetha bissiza matawqaweykka oonatetha bassiza mataqaza bolla deiza shago paydoo guussa.

daro booththara xaafettida xuufeti deettes izata giddon qasse faydale tophia gidayssi giddon deishin sekka xuufeti qasse lanqera lanqera xaafettidi deettes hessatikka bengizeena ba afaarenya betigirena ba amarena aforoomo be sidamenana afesomale giidi hissife xaafettida deejayssa bessishe deees

issi lo7ya macaya qasse ha eqqa beyada izis huphezikka qasse woykko hupheyt kezi keehi aduqe ekizayssanne he hubheyth keza karetha miishara qacha de7awus iza bollaka xuufezikka xaafettida aygizeyye payda liyu qoterinna giza xuufeza xaafada ha bessashe deyawus

Issi macadizaara be komputereza giddon uttada ha iza xeellashe de'awus hanayakka qasse aaze gizayssa gidikko bollara duge kushe gigadhezikka izo malatishe deees bolla baggarakka daro xuufeti xaafettidayssi izo yu'utishe deees.

Heedzdzu asati issife eqqidi ha bessishshe deettes ha heedzdzu asatappe giddon eqqidara nam'ati macata gidishin issinoozi addezakko addeza kushen qasse maxaafa malizayssazi booththara xaafettida xuufe fayda geetetti erettizayssazikka qonce gididi beettees

booththara xaafettida xuufezi de7es he booththara xaafettida xuufezi iza nuni gelidi dumma dumma mishata woykko waraqatata ooththidi hara izi immanaana maadizayssa bessishe dees izikka kaddi pirnte gizayssas ingilizethora xaafettidi beettes

Tamare naytile ha baggara uttidi e ubgade beeshe deettes ha tamare naytaza issi addezi gasse uttidi izita sunthaza mazagabishenne xaafishe deezayssa bissishe dees izi tikka uttidayssazi gita aho biirozanko.

Daro kawo osanchat issi madadan utid ha beyishe detes. Ha kawo osanchatappe gede guye bagara qase daro qomo bandirat kaqet dizaysa beses. Ha bandiratika dumma dumma dereta madanas woykko laka'ans madizaysako.

Issi macca iza be'ettishe de'awus, ha maccekka qassi kushiyazan mayke oyqqada, he maykezan haasayawusu. Iziska huphphay keehi zo'a tiyettidayssanne, ba dona woyko somozakka tiyada he maykezan haasayashe de'awus.

Issi Cilili Ekiza Miththa Haytha Woyko Kaththa Hayththay Beetes Kaththazika Badala Geteti Xesetes Ha Badalaza Gidon Qase Dumma Dumma Asati Eqidi Iza Besishenne Be'ishe Dizaysi Qonceko Gede Bagaraka Qase Dumma Dumma Miththatika Betishe De'etes

Daro asti issi demibazani ke'id detesi , ha dembzani gidoni de'iza asati azi oothizo gizaysa gidikon gede uuthaza gidonne muuzeza gido hamutishe de'etes,izeti izani de'iza Gita maatati cililid beetishn, pude bagaraka dumma dumma badalati beetishe de'izaysi qoncekko.

Issi addey kawo osancha gida geetetti erettidayssazi ba ayfeza bolla manaxire woththides . He manaxirezikka katethakko addezi duunaza doyidi kushezan mayke geetettidayssaza oykkidi izara ha haasayishe dees. Addezinne booththara walakettida dunguzayo maydi eqqides.

daro asati be bolla yanxila woykko awanne ira ashshana maaddiza woykko kuwa immana maaddiza miishaza tolidi issi maca de'awus sekayti ubbaytikka issi mala may maydikka izeta giddon qoofekka wuoththidayti deettes izetappe guye baggaza dumrauma mithati beettizayssikka qoncekko

issi addey zo7o addezi ha eqqidi beishe dees ha zo7o addeza sintha dumma dumma nam7u qommo bayndirati bettishe dees issi noosi tophiya gidishin issinoozi amerka malees izappe guye baggarakka gede qasse gita poolizikka eqqidayssi beettees

Daro asati issife shiike ekkidi dunguza maydaytikka booththa maydayti issife dizayssi qonceko hijeta giddoppe qasse issi addezi maqase geetettiza miisheza oykkidi pude be kushshezakka dhoqu istidi asas bessi shedezayssi qonce gididi beettees.

Daro asati issif shiiqi uttidi dunguza qoofi woththidayssikka gassara beettishe deees iseta bolla dumma dumma mitha ayfetinne mithati haytha zarakka cilil'idi beettishin pude baggara qasse bilxiginna doorete gidi gisteza malatay bettishe deees.

daro mithati issi bo sozan hoykko issi bessazan deizayssa bessees ha mithata boldara qasse koronte shu boykka gede aadhdhi bizayssi qonceko ha mithatappe ha baggara qasse garxera zo7o gidida adukke ekkiza kaameti issipe eqqidi dizayssa bessishe deees

Kawo oosancha woykko wuttadere geetettidayti ba kushezan ola miisha oykkidi deettes he ola miishayka masara geetetti xeesettes ubbaykka gidi masaraza sinthe aathidi yafaran eqqidayssi beettes bude baggara qasse nam'u bandiratikka kaqetidi diizayssi qonceko

Nam'u asati ha eqqidi be ishe de7ettes ha nam'u asatappe issinaya maca gidishin issinoz qasse addezakko he addezikka tophiya kawo xaqala ministiri abe aymede geetetti xeeysettees iza achchanka qasse tophiya bandidazidizayssi qonce gididibeetees.

giddora gede namu ooogeti deettes ha nam7u ogetappe qasse giddora dumma dumma ciishsha pudhdhoti izan lo7izayssinne xeellanas keehi ufayssiza bessati deettes ha bessatappe qasse lanqera cilil ekkiza bessati deishin asati qasse lanqera lanqera eqqidi ubbayka olphille yiidi wodhdhishe deizayssaza be ishe deettes

dumma dumma babisiza kawoo tadeleti iisipe deedi beettettes ha kawoo tadeleti ola miisha woykko masara geetettizayssasa oykkidi geze gede yeddana gidi oykkidi deettes pude baggara qasse nam7u bayndelatikka soxetidi woykko kaqetidi deezayssi bettishe de'ees

Asati issi bolla shiiqi eqqidi gede be'ishe de'ettes. Ha asata giddon qasse issi adde dizayssazi waraqataza xaaxidi kushien oyiqqides. He addezikka zo'o shurabe mayides. Gido attin izeta giddon issi addezas hu'ezi iththikezi bo'a gidizayssa bessishe de'es.

Asati gede baggaranne ha bagara cugani cugani gididi shiqqi uttida .ha asatappe qase gede bagani issi maca uttada issi guye baggan qassi topiya banidiray kaqetidara uttada de'awusu ha asata giddon keehi cilili ekida mithati woykko matha giddiza issi beettes.

Oyddu asati ha yishe deeettes ha oyddu asata giddoppe issi naya maca gidishin sekeyiti qasse attumatakko izita lanqen qasse biratara kishettida kishazi ha baggara dees izitikka aho dembazan ha yisho issifetethan dizayssi beetidides.

Issi wolqama katamay beettees ha wolqama kattaza katamaza giddon qasse asati uttidayssa bessishe dees ha asati aazi ooththizo gizayssa gidikko isporte geetettizayssas ooththishe ubbayka uttidi duge beishe dizayssa bessees.

Issi maca dizaara izakka kawo oosanchakko ha kaho oosancha regetettiza macaya be kusheza woykko be duunaza bolla kusheza wothada ha uttada beyashe dawus izippe gede guye baggara qasse tophiya bayndezazikkafude kaqetidi diizayssibe tirs.

nam7u asati ha eqqidi beettishe deettes woykko xeellishe deettes ha nam7u asatappe issineya maca gidishin issinezi addezakko macaya keehi ufayetishenne miicashi darus nam7atikka kushezen walaqata woykko maxaafaza oykkida

issi maca dizaara ekkadara hasaashe da'wos ha maca akka kehilo'izaaronne mushurama lizaarokko idis qodhdhizanka qase masqalenne dumma dumma worqeti woykko fizi qoodhizan beettees izikka qasse mayke gitettizayssadan hasaash ekkadayoos.

Kawo osanchati issipe salafetidi woyko gede yafarazan eqidi detes ubayka mayida mayoyzika gede bula gidishn qofezaka izeti issi mala wothida gido atin ha laqera woyko wursethan eqida adezi waraqata kushen oykidi karetha mayo izi xalala mayides

oyddo asati issife gididayssi qoncekko ha oyddo asatappe issinosi ammano aawa geetettes ammano aawazikka hupheza bolla wotheda qoofezan bitay be ifini otodoks ammano aawakko seka nam7ati qasse daannataweykko wotadeleta geetetti ereteetes

Issi addey daanna geetettizayssazi woykko polise geetettizadezi ha eqqidi be ishe deees haaddezappe guye baggara gede daro mithati issife gidigi cili'idi beettishin addizas qasse tiraza bolla tophiya bayndera maliza miisha tikka nam'u sora bettetees.

Hissi addey dizayssazi ha eqqidi dagammidi be ishe dees haddeza sinthen qasse dumma dummo izi izara haasayiza mayke geetettizayssazi qashettidi dees haddezikka wotadeta geetetti xeessetes izikka kawo osancha geetettizayssazi qoncekko.

Asati ubbay shiqi uttidi ha bi ishe deettes ha asatappe issi naa dizayssazi duunazakka doydi izas qoodhezan masqale geetettizayssazi dees haddezi qasse kushezan ba oykkida waraqataza maykezan ha nuus siisishenne nababishe dees.

Issifetethan daro asati shikidi uttidayssa bessishe dees hasata giddoppe ha baggara deeza addezi be tohoza oykkidi qaxidi deshin qasse issi addezi hupheza bolla he qoofe woththides he qoofe woththida guye bagga deeza asati daroti poolise geetetti erettizaytakko.

Macati issipe shiqidi eqidaysa bases ha macata gidope issi mala mayo mayidi ba wogaza besishe detes ha macatika qorqoro Giza birataza oykidi bitan esidi ha bimeyishe detes

Daro gaammo asati issippe dizayssa besishe dees ha gaammo asata gaana gidda gassoykka azee gizayssa gidikko nam'u addeti gaammo woogga bullukozanne woykko naaxalaza mayidii xambbaroza oykidii dunguza qoopeza huphphe bolla woththidii giddon uuttida

issi adde dizayssi issi denbazan keidi mitha puoteza eidi tukkidi izo qasse haaththesi ushshishe deezayssi beettes haaddezaska hupheza bolla qoofe dees gido attin gere baggarakka deeza asati ubbay mithata fuoteti lo7o murota immana mala ize tal ishalissishe de eettees

Oyddu asati eqqidi ha dizayssa bessishe dees ha oyddu asatappe issi indeya qasse kushezan maxaafaza oykkara iza bessashe de'awus izeta giddon qasse issi tophiya kawota xeqelay ministeri Abiy Ahimmedezikka keehi miiccishenne uffayishe de'izayssa bessees

nam7u asati issipe gididi ekkidayssi beettishi dees ha nam7u asatikka kushedan ushshanne oshkoshoza giddon qachidi issipe oyekkidayssi beettees hizeta giddon deeza addezi qasse huphezara bo7atidayssa woykko issi kezi dendidayssakko

oyddu asati issife gididi ha beishe deettes ha oyddu asatappe issi addezi itoophiya kawo abi aymede daqilay ministir geetetti edettes ize ta bolla qasse ambasadere taaye axuwa sillase giza xuufelakka gasse baggada xaafettidayssi deees

issi adde dizayssazi ha be'isho dees haddezaska huphezikka keehi mala bo'attidayssa woykko issike dendidayssakko ha adde izikka birano negga geetetti xeesettes izikka ubba itiyophiya deeththan de'iza tamariyatas bolla gididayssakko

daro kawo osancha malizayti ubbaykka shiqidi eqqidayti deettes icheta giddoppe daroti poykko udduu tamma kushe gididayti ubbaykka qoofe woththida issi macakka giddon be kushe idimmadade ase izetappe gede guye baggara d dumma dumma uuthatinne muuzeti hii mithatikka bettishe dees

peedzdzu asati gisteza giddon aadhdhidi cakishe deettes isetikka izara cakiza miishizi aaze gidayssa gidikko baaca geetetti xeeysettes ha baacazan qasse gisteza gede baggara melizayssaza cakishenne kushe dankidi oykkidayssi qonce gididibeettes

issi adde dizayssaziye ha eqqidi be ishe dees haaddezaska ayfeza bollaya mana xilli beettes haaddezi qodhezan qasse duge dafo geetettizayssaza qachidi izaska tirazosora booththa mayo ddeshin sekashazi karethakko

shuchcha maliza biittazan asati sipe gididi hayushe deettes nam7u cugan izetikka keidayssi qonceekko haasatappe gede baggarakka dumma dumma soo asatasoyka kametinne dumma dumma mithatikka cilil idi beettizayssi kehi pe dees

heedzdzu asati issipe eqqidi ha be ishe deettes ha heedzdzu asatappe giddon eqqida maca be korojozakabiyashe bolla yeggada qasse issiyadezi koshezan waraqataza ekkidi iza xaafishenne be hupheza bolla qoofe woththidayssa gidosona

Hindetinne addeti giidi issippe uttidi ha siyishe deettes ha kushekka idimmidi ubbaykka phees yootettiza qofaza ubbaykka si'i giidi ezigifenne haa'i bolla wothidi siyishe deizayssi qonce gididi beettees.

Issi gita kawo oosanchazi gede uttidi be ishe dees ha kawo osanchazikka karetha meyomaydi booththa woykko zo7o qoofe hupheza bolla woththides iza sinthezan darwo mayke geetettizayssi woykko iza koshshezi dhoqu giidi hara asatas saytettana mala ooththiza miishazi qashettidi deees.

Issi adde dizayssaze be kusho dimmidi ha miici she deees haaddezikka oona geetettize gidayssa gidikko iza bolla iza sonthaze xaafetti dees addezikka itophiya kawokko teqala ministir aabi dotor legenabial inkan addesacho melekti astelalefo giidi qamadathodola xaafidi ha bessi she deees

Heedzdzu kawo oosanchati issife eqqidayssi beettisho dees a kawo oosanchatappe nam7ati issoy issuara sarotetha imettishe dees giddon eqqidi ufayetishenne miicisho deizayssazi kopphiya kawo eqila ministire abi aymedeg geetoti xe seteys.

Daro asati xarapheza be bolla woththidi ubbaykka qonccekko. Ha asati aazi ooththizo gizayssa gidikko issoy issara zorettishenne haasa'ishe deettes. Ha xarapheza bolla waraqata woththidi bi'irerakka iza bolla xaafishe ha baggarakka issi pampazi uttidayssi beettishe de'es.

Daro asati maccane adde asati gididi eqqidaysa besishe de'es izeta giddon issi nazi guutha woyikko qeri nako ha asatika issi soo asa mallidi issippe shiqqidi izeti eqqozika gasoy azzi gidin eretibena.

Asati hanon utidi gete telebijine gidon kuwase kae'tidaysa bei'she detes ha kuwase kai'daysata gidon gole gelsin ufaytishe utidi izata kehippe dosiza asati ay gizo kehi ba kushe dentidi ufaytishenne micishe dizaysata bei'she detes

Daro ortodokise amano amanizayti asati ubbayka betes gasoyka izeti mayida mayozikka botha gididi bulatizaysa malidi ubayka dizays ortodokise malises ha bagaraka hedzu toho kamey

Issi wolqama dembay betishe des ha dembayka manara woyko makinay shiqiza besa geteti xeysetes iza gidon qase asatika hametishe detes ha manara woyko makinay shiqoy dumma dumma asata canidi efelizaysa qoncises

Daro asati issi besan shiiqidi dizaysa beses ha asatika issi bola shiiqidi dizaysatas eta zoko bola Kase masqale maloyka beetishe de'es eetika aazi oothiyo gizaysa gidiko kaameza bola duma duma biratata caanishe dizaysika beetes.

Issi asati woyko asata maliza dumma dumma ashaguluteti betishe detese haysikka azi gize gizaysa gidikko tamare nayta woyko gashe nayta tamareti iza bolla be tamariza xufe xafanna mala madizaysa aawa Suthanne gashe nayta suntha besishe de'ese

Daro shuboti bollara issippeashineza bolla oykid de'izaysi betishe de'es, ha shubotika azasi go'izo gizaysa gidikon korontezi iza gidon nun nus yidine exana malanne po'ana mala asati qase garsen eqidi duge ha dafishe de'etes,

asati gede baggata be kusheza dhoqu istidi ha bessishe mecishe deizayssi beettes gido attin ha dalgabessazan qasse issi macahakka dunguzaza qoodhen yeggada huphezakka zo7o miishan tiyada gede uttadadeshin gede daro asatikka ha izo be ishe deettes

Issi bessazanne issi macati gede gelishe dezayssi bessi she dees ha macatikka issipe shiiqi eqqidi issi soozan eqqidayssa xalala bessees izetikka aaze ooththizayssa gidikko aaze ooththana gidayssa gidikkoka besso aagekokko ubbay shiiqidi eqqidayssa bessees.

Issi wolqama kaamezi beettishe de'es. Ha kameza bolla qasse dumma dumma shubotinne biratati qashetidayssi de'es. Ha biratati qasse azas qashettido gizayssa gidikko korontezi ha baggara nus poo'ana mala daro shuboti iza bolla xapho mala yeddin asati biittane eqidi duge goochchishe de'etees.

Issi dalga denbay beettees ha dalga denbazikka qasse kowaase asati kaanas maaddiza denbakko ha denbazan qasse kaasancha ti keydi kowaaseyo shocishenne issoy issora malshetishe deizayssi qonce gididi beettishe deees

Issi aakimeranne nam7u aayayranne nayra dizayssi beettishi dees ha akimeya qasse gogutha naza aayay kiyozan utussada akamashenne kushsheza tooza qachash deezayssi qonce gididi beettizayssakko haakimeys huphezikka katethi ekkidayssak.

nuus koronte eexana malanne poo7ana mala maaddiza miisha dees izikka isi poole geetettes he poole zikka qase aazasi maaddize gizayssa gidikko dumma dumma shupoti iza bolla qashetin h shuboza giddora gibiidinne nuus pooes addezi puday pooleza bolla qeydi shu boza kachishe dehees

Hedzdzu asat issippe dizays betishe de'es, ha hedzdzu asatappe issi adez qase dorsa woykko meheta pude mithaza bolla qachid ashoza shoqishenne ha kesishe Des. He adezappe ha bagaraka issi adez mobileza oykid izara gedeka misileza denthishe de'es.

Usuppun asana gididayti issippe eqqidi haa be7ishe deettes.ha usuppunatappe nam7ati dunguza qoope hupheza bolla wothida.giddon qasse eqqida issi maccaya dunguzaza mayada izeta giddon aadhdha eqqadus.pude baggarakka haathey duge mithata giddo goggishe dees.

Issi dalgga dembbay de'es. Ha dembbaza giddon gede haahon de'iza asati guuththu malidi beetettes. Gido attin haa matan de'iza oyddu asati issippe miicci eqqida. Ha oyddu asata giddon qasse issiniya macca gidishin lanqqe bolla eqqida addezikka be goochchoza oyiqqidi eqqides

booththa mayda asati issipe gididi shiiki eqqidi ha beishe deettes ha booththa mayda asatikka qasse oononte gizayssa gidikko izetikka ereto naagikkokka izetas ooththozi eretibenna qoofe woththidaytikka macatikka gidin addetikka gidin issipe ha meecishe de7ettes

Issi diyo adey de'izayssi be kushshen pude dhoqqu istti woththidi boththa shuurabe mayidi ayfeza bolla manatire woththidi be achchezaka meciishshe huphpheza bollaka qoofe woththidi nazikka ha be'ishshe dees izassika tiiraza bolla qasse nam'u tammanne ospuna Giza payddozika betiishshe de'ees bollanka xufezika ayi gize hashshu saron yidetta gizayssika besiishshe de'ees

so giddon hamettiza medosatappe issinoykko izakka ecare geetetta xeesettawos hayta7e be iza wode nam7o ecateti beettishin izetikka qasse izeta bolla issi kezikka izastas dendidi eqqidayssa gididi ayfeze ha keyanayssa maladi haythazi eqqidayssakko

issi gita dembay deees ha gita dembazan ubbaykka booththa issi mala mayo maydi asati izan eqqidinne uttidinne ichidinne dizayssa bessishe dees asati keehi miicishenne ufawettishe iza ha gita dembazan dizayssa dishin gede baggarakka daro mithati eqqidayssi beettees

garsara ginbe osettidi bollara qasse mazazaranne dumma dumma woyshetara kamettiday pincata pincettidi zaara dadettida keethte bettishe deees ha keeththaza bollaka dumma dumma xuufati xaafettidayssinne garsan qasse siyaduttidayssinne kaame dizayssi bettishe de'ees

issi wolqama denbay beettees ha denbaza giddon qasse muuzata ayfesa qanxidi ha hayththaza giddoppe kessidi asati issi bolla wothidayssi beettees gede baggan qasse dumma dumma muuzetinne mithati issi bolla dizayssi keehi qoncidi beettishe deees

issi macho keehi lo7izaarenne ufayshizare uttada dawus ha uttada de'iza machyakka gaamo nakko gaasoyka gaammo dunguzaza may7ada keehi uttadanne mithata bolla isi uttidayssazi qonce gidid betishe de'ees

issi adde dizayssaze gede gongollo maniza miishaza giddon gele uttidi ha beishe deees haaddezikka aazas heeza hessa giddozan gele uttidi misilaza dendede gizayssa gidikko ereto naagekkokka bollara zaakete getettizayssaza maydi addezikka ha uttidi be ishe deees

Issi korontezi poo'ishe dizayssa bissishe dees ha korontezachchan gita poolizi eqqidi he pooleza bolla qasse dumma dummashu woti qashetidayssi qoncekko ha poolez achchanka qasse hara mithatikka dish koti dizayssi beettifi dees.

Daro asati issi bessazan shikidi deizayssa bessishe dees hasatikka azan eqqidogizayssa gidikko zokko geetettiza meishaza bolla de7ettes ha zokkozikka qasse haaththay iza gassada goggishin asati kixiza wode wayto napinana mala maaddizayssakko.

Issi wolqama mithati woykko daro gita mithati issi denbazan shiiqidi deizayssi bestees ha mithata giddon qasse garsera dumma dumma cilil omatati puucishi deettes ha matata giddorakka qasse asati ha hamettishe dizayssi qonceko.

Gede baggara namm'u xarapheza woththidi asati uttidi xaafishenne issippe uttidayssi beetishe de'eesi. Izeta sinthen qasse issi addezi ha eqqidi be'esi. Ha addeza sinththan qasse namm'u saaxineza bolla gorttetidesi giza xuufetikka xaafeti dizayssi qonccekko.

Daaro asati issippe shiqqidi eqqidaysa bessishe de'es ha asata giddopeka issi indiya uttada qasse he asata mazagabashe izzeta sunththaza xafashe dawusu azan xaafaze gizayssa gidikko tekkinolojey immida komppiteren gettetizasa giddon xaafashe de'awusu

Na'mu maca nayiti utidi ha be'ishe detes ha na'mu maca nayitape issya utada de'awus issya qase bi'irezara wariqataza bolla xapashe de'awus eta sinithan qase duma duma maxapetinee dawutareti utidayis betes

daro asati sippe salfen woykko yafaran gididi eqqishenne uttishe deezayssa bessishe dees ha nam7u asati eqqida asata mazgabishenne izeta sunthaza xaafishe deezayssi qonce gididi beettes izeta kaaras mazagabizo gizayssa gidikko izeta sunthaza ha waraqataza bolla shiishishe deette

Asati issi bolla shikiri dizayssa bessees asata pay doykka ichachakko ha ichachappe gede baggan deezayti nam7ati issime dhomayn heedzdzati qasse issime dhomayda ha asatappe issinaya macakko aaze ooththi shedey zogizayssa gidikko wataqaataza bolla xaafishenne nababi shedey ettees.

Issi adde dizayssazi gooththa waraqata bolla karethaza xaafettidayssaza bessi sheefude baggara dees ha baggaraka addezi guutha waraqata oykkidi shuborakka gida kishettida kisheti deettes haxuufizika aygize gizayssa gidikko imanacochi misgeba gidi amarathozara xaafettides.

daro asati salifera woykko yafaran eqqidi dizayssa bessishe dees izetappe ha baggara nam7u asati uttidi izata sunthaza xaafizayssanne qabaraqataza bolla oykkizayssa bessees izetappe gede giddon qasse soome doota deesha gididaytikka denbazan mishe dizayssa bessees

asatii issi bolla shiiqidi eqqidayssa bessishe dees. hasata giddon dayoptikka macatakko. he macata giddon qasse issine haka be mobayleza kushin oykkadus he mobayle kushin oykkidatika qoodhezanikka masqale dees. ha sinthe baggerakka issi addizi mobayleza kushin oyqqidikka eqqidayssi beetees.

issi shuchcharanne acara walakettida miisha woykko biittazi dees ha biittazan qasse asati uttidayssinne eqqidayss gididi issife de7eppes izittappe gede baggara qasse xilila medhontihettida soo asaso geeththe beettees gita mithatikka izeta achchan dizayssi qonchekko

Asati issippe uttidi de'iza issa bessishe dees. Izata giddoppe issi addezi ba ayifeza mashinaza woththidi ha mashinazara gede qasse xoqu othtidi be'ishe dees. Issi addezi uttidikka sekaayta sunthazakka xaafishin gede baggara qasse issi maca ba huphezakka goozetta utta nayita sunthazaka xaafashe de'awus.

Daro macati uttidi deezayssa bessishi dees gede baggara qasse tamare nayti be sunthaza yootana gidi salfen yiidi eqqidi be sunthaza bessishi deettes uttidaytikka izita sunthaza mazaggabishinne be ayfeza bolla mashinaza uthidi izara be ishi deettes.

daro asati issife shiiqidi uttidayssanne eqqidayssa bessishe dees ha asatikka nashonale ayddey woykko deretethan bena benateth bessiza miishaza mazaggabettana gidi izati uttidi bena naa gishe deizayssa bessees gede baggalakka qase kamey ogin deizayssaza bessishe dees

Issi giita dembbazan asati shiqqidi deizayssa besses ha asati aazi othizo giizayssa giidiko kuwasseza ka'ishene shoccishe dizayssa besses iizetika sallo medhdho mayidaytinne zo'oti issi bolla gididi kuwase giidon woththidi shoccishe deizaysi qoncceko.

Daro asati issi dembazan eqqidi kuwase ka'ana giidi gigetishe dizayssa besees ha asastika usupunanne lapunappe bolla gidida asati dembazan gelidi de'ishin issi adey izeta kaasiza addezi bica geetetiza miishaza pude bolla denthidi izetas pushkaza punnishe de'es.

issi denbazi dees ha denbaza giddon daro asati shiiqidi woykko oyddu asati soyddappe bolla gidida asati kuwaseza shocishenne kaayishe deettes ize ta zokkoza bollakka ize ta yootiza paydozikka bettishe deezayssi qoncekko

daro asati issife gididi ha woxxishe deeettes hasatikka guutha nayta macatanne addetakko izitikka aazi ooththizo gizayssa gidikko ispate woykko kaassa geetettizayssaza ka7ishe dembazan ha woxxishe de7eettes izitikka kuwasazikka baynda shin buro bisho diizayssi beettes

Issi gita denbay beettishe dees ha denbaza giddun heedzdzu asati deettes ha heedzdzu asatappe issi addezi kuwaseza kayishe bena hargi sakisidi woykko kuwaseza bolla metoy medhettin izi biittazan kundi wodhin iza densishe dees qasse issinozza oyikidi.

Issi kaasancha addezi ha eqkidi bessishe woykko beishe dees addezikka toozan qakalte gidettizayssadaqa cililo waathidi bolla baggarakka shuurabeza cilil7o shuurawe maydi izappe gede guye baggarakka dumma dumma asati eqqidi shubotikka kashettidayssi deezayssi qonce gididi bettihe dees.

issi aaho dembay deees ha aho dembazikka kuwaaseza asati izan kaana maaddizayssakko izan qasse oyddo asati deettees he oyddu asatappe qasse heedzdzo asati kuwaaseza bolla shucidi heedzdzati oonappe oone ekkizay giidi malshetishe deezayssi qonce gididi beettees

Nuni nu huphphera woykko nu kushshera darssana gishshana gujjananne denththana danda7ona mishsheta nusi berkka gishshidi denththidi gujjidine darssidi immiza mishsheko iiza bollaka ubba paydoti bettishe de7es aadingge getteti xeyssetes.

Nam'u cilil'i ekiza kaameti issippe gididi de'etes ha kaametika keehi adduqidayssane sinthe baggara bootha gididi guye baggara cilil'otakko izetaska tohozi ta hay qoodiza wode gede udufuna gidiza qoyto toho issipe oykidayssa besses.

Issi suuqiza giddon teknologiye geetettiza miishasi nuus dumma dumma miisheta immizayssi dees hamishazikka qasse iza giddo nuni benzile geetettizaysseza haaththa qommoza qolin he haaththa woykko gukki a miishaza qolin iza wolqan eexanassinne nuus poo7o woykko izi wolqa immana maaddiza miisha jeneretea geetetti xeeysettees.

dumma dumma katha qomoti issi bolla deizayssa bessishe dehees ha katha qomoti ashoti hara mithappekka beettiza kathati zo7oa kathati issi saaneza giddon dumma dumma aadhdiyes eqqidayssa dees izetappe gede baggara qasse booththa maashinezikka masqele malidi de7ees

Gadey omarsa malizayssa giddon dumma dumma miishata bolla koronte poozikka keehi boottidi poo7ishe dees ha pooza giddon dumma dumma soweqatinne hasati issippe gidi beettizayssi qoncekko azas izi poo7izakkonne ereto naagikkokka poo7ozi issi bolla oykko issi bessan poo7izayssi beette.

Nam7u machati iisipe ekidi be moobaliza be ishe woykko buge iza maaqife deettes izata bolla qasse ingilizethora siipi bira gizayssi karetha xuufeta xaafeti dees ha baggara qasseka dumma dumma xuufetikka iziti haasayizayssaza bessife dizayssi qonchekko.

Issi wolqama kamezi sekira ha ydi des. Ha kamey kehi lo'izayssa. Ha ogez shuchappenne dumma dumma siminttoppe gimbbeti ossetidayssakko. He kamezappe gedde bagara gotta miththati bettetes.

Pude bagara gita sooti asa soy mastoteraka woyko wularaka beetiza sooti beetetees. Iza bolla qasse zo'ora boothara xaafetida daro xuufetika beetishe. Pude baggaraka qasse miththay issi soon tuucidi dizayssi beetees. Ha garsan qase nam'u asati hametishe dizaysi beetees.

nam7u tohora hamettana maaddiza kaameyabeettashe woykkomoto saykile geetettizara de7awus iziska toozikka nam7a gidishin bolla baggara dumma dumma birotatinne utethasuzi booththakko gede baggara qasse asati uttiza gashsho wodetikka issife gididi biittazan deizayssi beettees

issi adde dizayssazi hashsheza bolla kalloza oykkidi ha kalloza qasse soome duussa geetetti etettiza woykko filadhana dandayiza kafo zeetetha woykko kafo mal7izayti kutto geetette ettes he kuttota qasse kalloza bolla kelle7idi ha eqqidi be ishe deees

Issi booththa kameya hametashe deawus ha booththa kaameyssikka oyddu tohoy dees ha booththa kamefekka gede baggara hara kameti beettishin hara baggara qasse beettizay aze gizayssa gidikko dumma dumma asa keeththay wulati deezayssinne mithati beettishe deettes.

issi denba biittay dees ha denba biittazan qasse dumma dumma dozoretikka ha baggara deeshi gede baggarakka ubbay dozorezan oogezan deees ha ogezanka qasse daro asati sekira ha yishin bude haho zaratay beeshin dumma dumma woratinne zumati beettishi deettes

issi wolqama gita aaho woykko dalga kame beettees ha dalga kameza giddon qasse paydidi nuni wotsona sata asatikka iza giddon gelidi amettishe deettes haasati macati addeti ubbaykka shiqi dizayssi beettes

issi wolqama denbay dees ha denbazikka qasse aspalte woykko shuchchappe ginbetti oosettidayssazakko izikka dumma dumma metotas beenna malanne meto giddon aadhdhonna mala oosettidi iza giddon qasse ha kamezikka woxxishe deezayssi beettees

issi heedzdzo tuura hamettiza kamen weykko bajaze geetettizaara de7awus ha bajaze geetettizaaliskka qasse eesho zibettisho dees izikka issi ebessazan eqqin izi pegede sinthe baggara qasse keshuati deishin he keshuata gaassan dumma dumma mithe pigka dizayssi qonce gididi deees

Issi wolqama kaamey dees hakameiza giddon dato paaydoppe bolla gidida asati issipe uttidi caanetti dehay shede ettees gido attin issi addezi iza giddon eqqidikka sekayt ubbay uttin issi noos eqqidi shede iza issibetees

issi wolqama ginbe deees ha wolqama ginbeza bolla qasse salfen eqqidi gita kaameti hissippe ha ishe de7ettes ha kameta giddorekka qasse koronte pooleti eexxanas nuna maaddizayti aaddi aadhdhidi eqqidi geze yafadan bidayssi bettishe deees

issi wolqama ogey deees ha wolqama ogezikka aaze gizayssa gidikko shuchchara oosettidayssakko woykko asfalte geetetti deesettes ha asfaltezan qasse issi tamar nay gedea bishe dees ha baggara nam7u toora hamettiza saykile geetettizaruqa issi addezi guye baggara oykkidi izo be ishe deees

Nam'un soo medoossa gididayti bettishshe dettees ha soo medoossatikka boora geetetti xeesettetes issi addezi issi boraras gede baggara kaca oykkidi pude kaameza giddon geliishshe dees ha baggarakka qasse wodorora kaccezan yeggidi issi addezi goochchishshe dizayssi beettes

nam7u toora hamettiza saykile geetettizaro asati laaggish deettes ubbaykka hupheze bolla qoofeza woththidi lo7izaytikka issife gididi motoro saykile geetettizayssiza bolla kewedi gede bish deettes izata giddon issi addezi toora hamettiza issi qoncekko

issi gita kamen woykko aduqi ekkida kamizi daru to deezayssazikka bootha miishe ha caani diishe deees hakamezikka izi aadi xanode gidayssa gidikkokka eteto naagekkokka ha ogezen kehdi caani diishe izi dizayssi qoncekko

Heedzdzu asati issipe shiiqi eqqidayssi beettishe dees ha heedzdzu asatappe issi naya macako seka qasse eqqidayti addeta gidin ha addetappe issi nusi qasse mubaliza oykki dikka ha beyishe dees izatappe ha baggara issi booththa xaraphizis uttin iza bollaka panfa eqqidi deees

Ichaachchu asati issi pe gididi eqqidi dizayssa bessees ichaachu asata giddoppe issi naya maca gidishin beettonna qasse ha baggara eqqidarakka be kusheza idimar dizaara bessishe dees haasatikka ubbaye maxaafa nababishenne duge maxaafaza xeellishe dizayssi qoncekko

issi wolqama fooqey heedzdzu deethay issi bolla oosettidayssi beettishe dees pude bolla baggara qasse iza bolla tophiya giza xuufezikka xaafetin gade biittazan qasse iza gatsan asatikka hamettishe deettes ha bagga denbazan qasse heedzdzu toy doyiza bajaze geetettizaarakaeqqara deawus

Heezu maccati uttidi haa be7ishdizayssiqonccekko. Ha heedzu macatappe nam77ati baqoodhezandunguza yeggidi deettes.ha issiniya qasse afalaza yeggada garsse baggazara bena qachada de7awus.izeta bolla qasse xuufeti izeta boonchissiza xuufey beettishe de7ees.

Issi adey dizaysazi mayke getetizaysazan haasa'she dees. Iza sinthezan hezdzdu mayketiy qashetididees he hezdzdatappe izi issinozan hasa'es ha adezas qasse qodhezan nu dere gaammo dungguza gidontta agikoka hara dere dungguzazi qachetdii dizaysi beetes.

issi addezi berka uttidi dizayssa bessishe dees hessika awan uttida gizayssa gidikko tamare keeththazn uttides he tamare keeththazan qasse maxaafa keeththa geetettiza bessay dees ha maxaafa keeththazan issi addezi uttidi maxaafazappe eratethaza demmana gidi nababishe deees

issi gita dembay de'es ha gita denbazan qasse ichachu nayti issipfe dizayssi bettife dees ha ichachu naytappe nam7ati addeta malifin seqa attidayti macata malettes hizeti izan eqqida bessazikka keehi lo7izanne ceril ekkeza maatakko

macatinne attumati issi bolla anjetti dikkedii be issi malamaza maydi kushezan qasse eizitt anjettin izatas imettida ciishshazakka oykkidi ha be ishe de7eettes ha macatikka attumati aazas malaqetizo woykko awappe malaqetido gidayssa gidikkokka erettibenna

Issi gita tamare keeththan gashshe nayti issippe uttidi deezayssa bessi shi dees ha tamare naytikka xalapheza bolla gidonta biittazan poloshiteza hiixxidii iza bolla uttidi qasse pude ubbaykka be ishe dizayssi qonce gididi beettees.

asati issife shiiqi eqqidayssa bessishe dees ha asata giddon qasse issinozi kawo woykko tophiya kawo geetetti erettees izikka teqala ministirey abi aymedi geetettees iza kushshezanka qasse issi maxaafa dees he maxaafazakka izi nababishin issi macaka iza be aso de7awus

Usufu asati sipe deezayssa bessishe dees hawusufu asatappe giddon ekkidayssazi dotor daqire ministir abi ayme de geetettidi itiophiya kawokko he izikka qasse kushshezan maxaafa oykkidi nababishe dees izi nababisha yassaza qasse mace akka gede bey ashe deemas

Issi maca malizaddezi be qodhizan hara dunguza gaammoyssazappe hara mala gidizayssaza qodhezan qachidi kushizan qasse mayke getettiza miishaza oykkidi izara haasayishi dees haddezaska hupheza bolla qasse zo'o qoofey goozetti didizayssi bettishi dees.

Issi gita tamare keeththazan tamare nayti issinoziti sineti uttidi deishe deettes isetikka uttida waanna gaasozikka hoykko qofazi aazase gidayssa gidikko paace ekkanayssa malees gaasoyka issino issino issi oydeza bolla izati uttidayssi hessa bessishe deees.

Issi katama gidon dumma dumma kametinne asati shiqidi dilidiye woykon haththa bolla yegetiza misheta ogetaka pitishenne lo'ithishe de'etes. Iza lanqenka qassakka kamezi eqidi issi nayaka gede Bashe dizaysi qonc'ekko.

Issi aho denibay de'es issi aho denibay qasika deniban issi nus goyidi woy basidi kesida dozorezi eqidi haho bagara ogeza othishe dees iza laniqen ogeza achan duma duma woratinee mithati issipe gididi dizayis betes

Daro asati issi bolla shiiqidi eqidayssa besishe de7ees. Ha asata lanqqen gede qase nus ogge oththanasinne dumma dumma bessata baassidi nus imanas maadiza doozore getetizaysssazi pude goshshaza duge gallide dembbazan woththishe de7ees

Issi nam'u ogera bida ogey betes ha ogeza qase 3 tohora hutiza bajaje getetiza hamutishe detes izza gidon duma duma duma asitine meheti ogezan detes ha ogeza lanqen asa sohoti mithatika issippe gididi dizaysi betes

Daro asati issife dunguzaza mayidi ha eqqidi deettes hasatikka aazi xelliza gidinkka eretonaagikkokka ubbaykka eqqidi ha xellizayssi qonce gidishin izeta giddon issi adezikka xilaone geetetti erettizayssazakko

Issi adde dizayssi hamettishe dees izikka hametiza biittazi keehi geeshsha woykko goyettiza woykko mata wode baasettida ogen hamettishe dees izappe pude baggara keelazikka woykko zumazikka beettishin gede bagga dumma duma mithatikka woraza giddon deettes.

Issi biitta baasettidayssi woykko goyettida oge bessishe dees ha gowettida ogezikka azara goyetide gizayssa gidikko dozore geetettizayssadan goyshi dees addezi iza giddon uttidi ha dozore zara nuus ogeza giigissishenne moolisisho deyzayssi qonce gididibetees

Issi denban wolqama dozorezi dees ha dozoreza bolla qasse issi addezikka idi dees ha dozorezi gasera gelidi biittaza kaachchishenne pode buulidi izi goyshe deezayssi qoncekko gede baggarakka asati eqqidi ubba isa beyishe dizayssi beettees.

Issi godettida dalga biittay bettishe deees hadalga biittazakka qasse kathas asati goyzayssi goydi zo'athi dizayssi qoncekko gede baggara qasse dumma dumma mithatinne aaho muuzeti issife gididi celil idbeettishe deees.

Daro asati issippe shiiqidi eqqid assa bessidi dees. Ha asata izeta giddoppe issi naazi giddon eqqida izissi be duunaza bolla kushe wottida guutta naazi dees. Izeta giddon nam'o tooramettiza motorsayikile getettiza tseliyage beetisi dizayssi qoncekko.

Ussupun asati issi ginbezan hamutishe dettes izeta lanqen qase dumma dumma ginbeti azas othetido gizayissa gidikko haththata nuni izappe uyanasinne Lo'o haththata woyikko geshsha haththata demana mala ginbetidayitakko

asati gede baggan shiiqi uttidi issi issora bilataza oykkishi deettes ha baggan qass uttida asata sinthen qasse mitha puuteti diccishi deettes ha mitha fuutezikka abukadu geetetti xeeysettes hano baggarakka qase siixe geetettiza maata qommoyka buro diccishi deezayssi beettees

Issi adde dizayssazi aazi ooththishe deeza gizayssa gidikko kushezan qasse be gaante getettizayssaza aaththidi qasse ha baggarakka qodhezanka be bajjeza aaththidi gawone getettizayssaza maydi dumma dumma keemikaaleta issi bolla gujjishe dees.

issi ginbetti beettiza miishay dees ha ginbezikka qasse edzdzo maliza hanotanko ginbettizay pude iza bolla nuni keeda yangare malizayssikka biratara oosettidi dees ha ginbezi azas oosettida gizayssa gidikko nuni geeshsha haaththe izappe demmana malasko

issi wora giddoy woykko shuchchata giddon dumma dumma bombatappe haaththey ha qolettishe deezayssi beettishe deees ha haaththey iza asi godettizayssinne duuqizayssi woykko iza uyizay asi baynda shin mela biittazan gogik deezayssi konce gididi beettees

Phisii adde dizayssazi ziqqi giidi aas ooththishe dizayssa gizayssa gidikko haaththaza duuqishe dees haaththaza nu demmiza bessatappe issinozi ginbetti deiza bessako iza giddoppe ba bollaza mayoza kesside woykko qaari eggidi addezikka deeshen gede bagganka daro asati eqqidi ha beeshe deeyettes.

asati issippe gididi bomba gitettiza haaththazan kushe mecetishe deettes haasati be geeshshatetha bombaza naagishenne kusheza mecetiza issi qoncekko ha baggara gita qofe woththidadezikka nam7u yalkaneta ifidi izan duuqana gashe essidi woththides